Ombaanga yopashigwana yotango yaNamibia ano oFNB, oyi na ofanditha yokila yokutalaleka yoo litela 530, ndjoka ya li yi na 8399 paife oyi na 7899.